salo pam n ʒɛya ka niriba ayi ʒɛ bɛ tooni ka gbibi pipa gbaŋ dozim laasabu ka gbibi pen n sabira dipuuni salo maa sheba gbibila bihi ka ŋun za piligu maa ye liiga piɛlli ka lihiri ŋun gbibi bia maa ka gbibi peni zaɣa sabinli n nyɛli.

Gbansabila n-zaya ka ye liiga sabila ka pili zipiliti zaɣ'sabila ka tihi za bɛ nyaaŋa ka loori za bɛ nyaaŋa so ye liiga piɛlli laasabu m-be bɛ ni ka so zaŋ bini pɔbi o noli ka so jinjam sabinli mɔri be bɛ nyaaŋa ka ti'waɣila waɣila gba be bɛ nyaaŋa.

Salo n chena n gariti kom zuɣu kom maa nyɛla zaɣa tankpaɣu laasabu ka so be tooni ka nyaɣi gaɣa dozim laasabu ka mori baɣali di nyɛla vakahali laasabu ka ti'waɣinli zaya ka di zuɣusaa nyɛ vakahali ŋun be nyaanga maa gba nyaɣala bini o nyaanga ka ye liiga ka di gabi zaɣa sabla ni zaɣa ʒehi.

Bihi n-zaya ka bi'yino miri gota ka bihi ayi ʒe dukpuni gbuni dukpuni maa zuɣusaa peentila zaɣ'piɛlli ka di gbunni niŋ zaɣ'sabinli ka niriba ata shɛba ʒe kpaŋa ka yino lihiri bihi maa polo na bihi maa so gbubila bi'so ŋun miri gota maa gbuni.

Niriba n-ʒe gota gbuni ka saɣiri saɣiri be dini ka kobiɛɣu be dini niriba maa bɛ nyɛla niriba ata ka so gbubi kpalaŋa n-ʒe katiŋa ha baari loora bɛ niriba ata maa puuni so yela liiga ʒee ka so ye liiga piɛlli laasabu ka so gba ye liiga ʒee.

Salo n zaya ka kaaba za bi nyaanga bi chana mi gindi kaaba maa ka ninsali nim maa shɛba yɛ niɛn piɛla shɛba pɔbi niɛn sabila ka jiŋ waɣinli zaya ka bi mɛ bini tam di zuɣu ka di nyɛ zaɣa piɛlli kaɣaba maa nyɛla zaɣa sabinli ka gabi zaɣa dozim laasabu.

Salo n zaya ka tihi sansa bɛ nyaanga salo maa galisiya aheba ye niɛn'piɛla ka Sheba ye niɛn'sabla ka sheba zaŋ binyɛra pobi bɛ nyɛhi so ye liiga sabinli ka pili zipili ʒee ka lihiri o nuza polo ka so ye liiga ka pili zipil'piɛlli ka lihiri o nuzaa polo ka so ye liiga ʒee laasabu ka zaŋ bini pobi o nyee ka lihiri o nudirigu polona .

salo pam m-be duu puuni ka ʒi n-ʒiya ka shɛba ye liiga sabila ka so ʒe zuɣusaa n-diri ba fiila ka gbubi bini zaɣ' sabinli n-yɛri ba ka ye liiga ʒee duu maa puuni nyɛla zaɣ' piɛlli ka di bɔleefu nima nyɛ zaɣ' piɛla piɛla.

kuɣu n ʒɛ duu ka teebuli ʒɛya teebuli dibayi n nyɛli teebuli din ʒɛ n miri kuɣu maa gbuni jiŋlaa n tamya di mini kopu bila kuɣu maa nyɛla zaɣ sabinli ka teebuli din bala maa zuɣu mori laasabu tam dizuɣu

Salo n ʒi kuɣusi ayi zuɣu n tabi dikpina paɣaba ata ʒɛya paɣa yino ʒia ka paɣaba ata zaya paɣa so ŋun ʒia sabiri maa gbibila pen ka di zuɣusaa maa niŋ zaɣa nuɣuso ka o ye liiga piɛlli ka kpa ninkpara zaɣa sabinli ka ʒi kuɣu zuɣu ka di nyɛ zaɣa sabinli laasabu ka tima tam tam o tooni.

Salo m be jiŋlini ka jiŋli maa laati nima nyɛ zaɣa dozim jiŋli maa manmaŋa puuni nyɛla zaɣa dozim ka pooli nima sansaya ka nyɛ zaɣa dozim salo sheba ban be dinni maa sheba yela niɛn'sabila ka pili zipili piɛla ka ka sheba mee ye niɛn'piɛla ka pili zipilila ka bɛ sheba lihiri bɛ nudirigu polo la sheba lihiri bɛ nuzaa polo.

Salo pam n-ʒiya n-lihiri talivisa puuni taliviisanima ayi n-nyɛ li taliviisa yini maa niriba ayi n-zaya ka so ye liiga sabinli ka jirambiisa waɣila ayi ʒe bɛ nyaaŋa jirambiisa yini maa nyɛla zaɣ'piɛlli laasabu ka taliviisa din bala maa mi ni niriba ayi zaya ka bi'so ba cheche garita ka loori piɛlli za dini ka tihi sansa di nyaaŋa.

Ninsalinim n tam waya zuɣu saa ka ninvuɣu yino tam di gbunni ka ye neen sabila ka so jinjam sabinli ka loori ʒɛ bɛ nyaaŋa. Loori maa nyela zaɣi pielli ka zaɣi sabinli sabbu sabi pa di zuɣu. Ninsali shebi ban tam zuɣu saa shebi ye liiganim ka di nye zaɣi nuɣiso laasabu ka sheŋa nye zaɣ takpuɣu laasabu ka sheŋa nye zaɣi sabila

Salo n zaya ka niriba anahi gba bɛ tooni ka ye niɛn'piɛla piɛla bin zaya ka bɛ gba bɛ tooni maa so ye liiga piɛlli ka di garisi zaɣa ʒee ka niriba anu sheba mee za bɛ nuzaa polo ka gba ye niɛn piɛla piɛla ka di tooni na gabi zaɣa dozim laasabu ka so dini gabi zaɣa nuɣuso laasabu.

Salo n tam palli zuɣu ka loori nima tamya loori nima maa sheli nyɛ zaɣa piɛlli ka gabi zaɣa sabila ka salo maa gbibi bini chena ka bɛ puuni so ye liiga sabinli ka so ye liiga tankpaɣu laasabu ka salo Sheba ʒɛ nyaanga ka ŋmaariba bini na so gbibi fooni piɛlli.

Salo n zaya n zaya paɣi jirambisa jirambisa maa nyɛla zaɣa waɣanli zaɣa piɛlli ka sheba ʒɛ jirambisa maa dundolini ka so za dinni ka zaŋ o nuhi gabi taba ka ye liiga nuɣuso laasabu ka salo sheba ban ʒɛ n baɣi jirambisa maa sheba ye niɛn sabila ka sheba ye liiga nuɣuso laasabu.

Saɣari shee ka loori zaya Loori biɛri biɛri zaya loori biɛri maa sheŋa nyɛla zaɣa piɛlli ka sheŋa nyɛ zaɣa sabila sheli zaya ka pili chemsi zaɣa biaɣu salo tam palli zuɣu ka loori piɛlli tam palli maa zuɣu ka petro sel zaya ka di zuɣusaa niŋ zaɣa piɛlli.